Niraba n chana bi nyɛla dabba bi shab nyaɣala baaji sabila ka shab nyaɣa zaɣ piɛla tingbani shɛli zuɣu bin chɛni maa nyɛla zaɣ tampilim kurugu n ʒɛ bi tooni ŋo karigu maa nyɛla zaɣ ƶiɛ ka gabi zaɣ piɛlli

Tuuta nim n saya ŋo di nyɛla balibu balibu du shɛli nyɛla zaɣ'nuɣso zaɣ'piɛlli zaɣ'ʒiɛhi ni zaɣ'sabila sagbana n pa zuɣusaa ŋo sagbana maa nyɛla zaɣnuɣso tuuta nim ni sa kuri shɛŋq zuɣumaa di nyɛla zaɣ'piɛlla

Niriba n bɔŋɔ bi yɛla dabiba bi yiɛla liiga vakaha ka piri namda sabila bi yɛanga tihi zaya tihi maa nyɛla zaɣi vakaha bini bɛ tiŋgbani shɛli zuɣu maa nyɛla zaɣi tampilim.

Gbaŋ piɛlla paɣaba ni dabba n bɔŋɔ bi shɛba ye la liiga dozim liiga vakaha liiga piɛlla ni liiga sabila bini bɛ tiŋgbani shɛli zuɣu maa yɛla zaɣi piɛlla zuɣusaa maa yɛla zaɣi piɛlla ka bolifu nima yiliya di nyɛla zaɣi piɛlla.

Gbaŋ piɛlla paɣaba bi bihi n chɛni ŋɔ Shɛba yela liiga sabila liiga piɛlla doo nbɛ yɛanga ŋɔ o yɛɣi la baaji sabinli ka vori baaji sabinli o nuu ni bia n bɛ o yɛanga n guuri ŋɔ o pili la zupiligu nuɣiso ka ye liiga sabinli ka so jinjam vakahali.

Gban piela paɣ'ba ni dabba n boŋɔ. Bɛ yela liiga piela, liiga nuɣso, liiga ʒɛhi ni liiga sabila. Doo n ʒɛ tooni. O yela liiga vakahili ka kpa ninkpara sabinli ka pili zipil vakahili.

Niriba n doli soli kani na bini doli so shɛli maa nyɛla zaɣi dozim niriba maa paɣaba ni dabba shɛba gbubi la katayua ka di nyɛ zaɣi nuɣiso niriba maa shɛba ye liiga zaɣi zɛhi zaɣi nuɣiso zaɣi sabila ni zaɣi piɛlla.

Salo n zaya ŋɔ bi zala matuuka yiɣirigu gbuni matuuka yiɣirigu maa yɛla zaɣi piɛlli salo maa shɛba yela liiga sabila ni liiga piɛlla bini za ahɛli polo maa nyɛla zaɣi piɛlla sagbana paya sagbana maa nyɛla zaɣi nuɣiso.

gbanpiɛlla paɣ' ba ni daba n boŋɔ be shʋrina matuka yirigi puuni matukayirigi nyɛla zaɣ' piɛli ka gabi zaɣ' dozim niriba maa puuni shɛba yɛla liga sabilinli liga vukaha ni liga piɛla

Daani n bɔŋɔ daa maa ni salo n bɛ dini salo maa shɛba yiɛla paɣaba ni dabba salo maa shɛba yela liiga nuɣiso ni liiga piɛlla zupiliti n nyili ŋɔ zupiliti n nyili ŋɔ zupiliti maa kotomsi nyɛla zaɣi ʒehi zaɣi nuɣiso ni zaɣi piɛlla di yɛanga tihi zaya di yɛla zaɣi vakaha.

Salo n bɔŋɔ bi yɛla paɣaba ni dabba salo maa shɛba yiɛla liiga sabila ka shɛba yiɛ liiga nuɣiso ka shɛba yiɛ liiga piɛlla bini bɛ shɛli maa loori nima n bɛni loori ni nima maa shɛŋa yɛla zaɣi zɛhi ni zaɣi nuɣiso tiŋgbani shɛli bini bɛ maa nyɛla zaɣi zɛhi.

Palli zuɣu n bɔŋɔ ka salo bɛ dini salo maa shɛba yiɛla liiga sabila liiga nuɣiso palli maa zuɣu loori nima bɛni lɔra maa shɛŋa nyɛla zaɣi sabila ka gabi zaɣi piɛlla palli maa zuɣu bonbo la zaɣi piɛlla ka nyɛ zaɣi sabinli.

Kom ni n bɔŋɔ ko maa zuɣu ŋarima n paya ŋarima maa kotomsi nyɛla zaɣi piɛlla zaɣi zɛhi ni zaɣi nuɣiso kom maa luɣa yiya zaya yiya maa shɛŋa yɛla zaɣi zɛhi zaɣi dozim yiya maa yɛanga tihi zaya tihi maa nyɛla zaɣi vakaha.

Niraba n ʒɛya ŋo bi nyɛla dabba bi shaba yɛla liiga vakaɣa do so n ʒɛ bi nyaanga ŋo o yɛla liiga dozim ka di gabi zaɣ vakaɣili bi nyaanga loori n ʒɛya ŋo Loori maa nyɛla zaɣ piɛlli loori maa tooni tihi n ʒɛya ŋo tihi maa nyɛla zaɣ vakaɣa

Salo mbɔŋɔ bɛ nyɛla dabba ni paɣaba salo maa shɛb yɛla liiga piɛlla ka so jinjam nuɣiso ni jinjam sabila matuuka yiɣirigu n-za bɛ nyɛnga bɛ nyɛla zaɣi piɛlli ka zaɣi nuɣiso gabi di puuni bɛn zi shɛli polo maa tingbani shɛli din nyɛ zaɣi tampilim.